A nimbeõ taa la fotori ka ba vɔɡele zupilziiri a haa nɔrɛɛ su kparsɔɡelɔ a kyɛ de daare ba naŋ sɛɡe sɛɡre eŋ ka a do saa.

Pɔɡe naŋ zeŋ ane sensɛɛ a biŋ te ɡenteŋ pelee a biŋ ka boɡiti urɔba meŋ biŋ ka talaa biŋ ne kuripooti.

A ɡbeɡeme nyɔɡe la a mɔnaao ka a mine doɡe a posoɡa poɔ ka kaŋ nyɔɡe a zuiŋ kyɛ ka kaŋ zoro waana ka a nii mine meŋ are are a be a kara.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

Teŋɛ poɔ la ka a teŋɛ ɡbuli zaa ka lɔɛ yɔ zoro a sobiri poɔ ka a lɔɛ mine yɛ are are ka fo nyɛ a yie zusoɡa a zaa a yɛ bebe.

Nembeo la zeŋ ka dɔɔkpoŋ a zeŋ a maala bone kaŋa naŋ e doɔre ka bibilii a are a kaara lɛ o naŋ maala ka kaŋ nyɔɡe o toori .

A pɔɔsarelee arɛɛ la a zɛge o nu kyɛ vɔgloo kuree zupil ka dɔbɔ are o puori poɔ kyɛ koo a laara a ba poɔŋ koo are nimitɔɔreŋ.

A enfuoni nyɛ poɔ pɔɡebɔ be la a be are ka dɔbɔ be a ba puoriŋ mɔŋɡori ane komie ane a taataa na zaa a be a be poɔŋ.

Noba are la a die zu a de boma a pare pare a die zuiŋ a are a be a su kpardoɔre kyɛ vɔɡele kpoɡelo a be.

A noba are la a yiri seɛŋ ka ba mine are haa ba noɔr ka ba mine meŋ laara ka ba mine su kparvaare nensɔɡelɔ la ba mine ane naasaleba.

Nobɔ bayi la a be zupoŋ die poɔ ka kaŋ a de bone mare a dɔɔ zu o vɔɡele la zupili a eŋ nimikyaanaa kyɛ ka bonsɔɡelɔ be a be.

Nobɔ banaare la a are ka ba taa talaa ka kaŋ de o nu eŋ o noɔriŋ ba mine bayi laara ka kaŋ a are a puori poɔ ka ba are ne kyilloo.

Fintina biŋe la ka noba bayi are a fintina nimisogɔ ka bayi meŋ are ka ba niŋe kyaare taa kyɛ ka ba de dɛre a biŋ biŋ a a konkoba.

A bibiiri a bibiiri bama be la a karendie poɔ k,a ba karema mine a are a dendɔreŋ kyɛ ka ba zanna a maale ba niŋe eŋ kaŋa e la nempelaa ka ba mine e nensɔglɔ.

N nyɛ la bondirii a naŋ be talaa poɔ ka ɡyɛnlee ne vaare ane bondidoɔre a be a laa poɔ a biŋ.

Noba banaare la a are zeŋ ne vapoori naŋ veɛlɛ ba toori la nuwoori a de ba nuuri nyɔɡe ne a laara ne poɔpeɛloŋ .

A enfuoni nyɛ poɔ nembeo taa la saabɔɔtere a taa kyɛnɛ zɛŋ ka a do saa ka ba kyɛnɛ ne a mine eɛɛ peɛle, ziiri ane sɔɡelɔ.

A nimbeō zeŋ la a die poɔ dakoɡro zu ka teebulɔ biŋ ka karataare a pare pare a zu ka ba su kparsɔɡelɔ a zeŋ ka ba mine su kparpeɛle.

Aa! wakyɛree biŋee la ka a poge zeŋ a wakyɛree nimitɔɔrea sɔŋɔŋ kyɛ laara ane kyelɔɔ popeɛloo ane yeltuo.

A enfuoni nyɛ poɔ pɔgebɔ tuuro la taa tuo koɔ ka daare are a be ka daŋkyime a are a be.

A noba be la a kõɔ poɔ noba banaare a de ba kɔmboma a toɡi eŋ a kõɔ poɔ a su kparsɔɡelɔ ane doɔre ba mine vɔɡele la zupile .

Pɔgebɔ are la a tɔŋ, a biŋ laare ane rɔba laare k'o mine su kpare sɔgelɔ kyɛ ka lɔɔre are ba puoriŋ.